Kana gatumaata suuraa kan arratt kan agaru biqiltuudha. biqiltuu suura kana gubbarraa jiru magariisaa fi habaabu kan qabuudha halluun isaa magariisa kasumas immoo habaaboun isaa halluu keelloo qabate jira biqiltuu baay'ee barii dhufii qoraattii ofirraa qabuudha yeroo baay'ee gammoojjii keessatti kan argamuudha.